Bul me mel ki wer me tekwaro tye ki cano gio kore ki kore eni nen calo ka ma kigwoko iye jami me tekwaro.

Man oringa mo makibulo maber adada makiketo tye i atabo nyanya tye ki tenge kenyo green paper kacel ki mutungulu tye icuwan man dok kicibo tye i wi meca.

Dano magitye ka cato jami mapol inyim bac jomukene gitye kacato mucomo jo mukene gitye kacato soda bulu mukene gitye kacato anyogi bac kono maluwot tye i ye tye acung dano tye wilo ne i wang dirica.

Ot lega ma wiye ocudu malo kama pol tye manok dok ot eni dit mada.

Awobe aryo magitye gucung i dog kulu kama nen cala kama kicato i ye rec makimako ngat acel nen calo tye lawil ci ngat acel tye lacat.

Laco mo ma omako cim i cinge i wi meca tye oketo ye maraya me wange kompita ne bene tye ki itenge kenyo ki laco coc tye inyime.

Eni nyuto cal kabedo mo ma tye macol pe nen kono maber jo madongo gitye i ye ngat mo ni tye ocung calle nen macol tye i nge dero tye iye.

Lutino matino maki tye ka wero wangi gin tye gucungo mot lawer wang tye oruko tok makwar bongo ne ki pyere tye macol.

Anyaka mo matye ka ngwec i gang kwan oruko kun unifom ma kore tye makwar en omako buke i cinge dok bedo calo tye ka ngwec idi bar mo.

Yo gudi malac mamutoka ngwec i ye pikipiki bene tye i ye kitenge odi cato wil tye madwong adada.

Mego mo tye ka doyo cabej kacel ki lutino ne aryo gin kono gin calo gubedo lucan mego man oruko gomsi muti ko lutino ne bene pe nen leng tutwal gitye ka doyo cabej.

Man dero dero eni kicweyo tado atada gwno tye ki tere dok dero man kicibo i wi tuke mapat pat.

Lutino kwan magucung i dog wang ot kwangi igi tye ma yom gitye ka nyero dok gitye ka cungo ni kimak calgi.

Gin mo ma olunge ma tye i wi pii ma ki tiyo kwede me mako rec gin eni kono kitweyo tye i kom oboo rec.

Laco mo matye ka nyono carani en oruko cati matar sako mo tye ocung ki nge kun oruko bongo makwar en laco ni tye ka tic kama en tiyo i ye.

Yen ma pud kipito gi i kavera ma mite ni ka gudong giter gi gipitgi idi poto tye gicanogi o kore gikore dok madwong adada.

Cuk kama kitye ka cato i ye kodi cam mapat pat calo water melon labolo kidong jami mukene mapat pat lucat wil gitye i tebolo me gengo gi ikom ceng matye ka ryeny.

Gang mo ma ki moyo bongo i wi tol yen tedo tye kiduro kiteng ot man kitenge pinye obedo godi godi yadi kibunga tye i kabedo man.

Wang otul manyuto pi matye ka mol agulu matino tino tye ki itenge yo bene tye ki kenyo dano mo tye ka wot ki ye.

Ongera mo mabedo calo tye ka dange tye obedo i jang yat mo omako jang yat mukene kala kome tye macolo licuc.

Laco mo ma omako bandera manyuto ni tye ka jemo pi two mo en kono tye ongenyo lake tye ka dange jo mukene tye ki nge magi tye ka wo bene doggi tye ma ongame matek.

Gumya mo ma tye obedo mere mot, tye ma ojudeo, wange tye ma kwar ti obedo i kin yadi, yadi eni kono bedo calo ko me di lum.

Man, cal pii acucu ma tye ka cure madit adada ki itenge godi, yadi, lum tye ma obunge woko matek adada.

Winyo mo matye ocung idye nge raa, raa eni tye kono i pii matar tar pol pa kome ducu tye ite pii.

Man eni boda boda stage bodaboda gitye gubedo ping mukene mukene obedo i wi pikipiki kingeye byacara tye ka wot anyim gitye teng gudi.

Laco mo ma omako pi lalwok cing makilwongo ni hand sanitizer en kono omako pi eni do lakit tye icinge.

Man flag me lobo Uganda owelo tye idyere kala macol mayelow ki makwar tye i ye.

Ma mon magu aa kamwodo yen acel otingo yen i wiye acel omako kikabo icinge mon aryo ki latin acel.

Kic mo matye ongabo bonge i jang yat gitye ma gulego giwoto kigero bedo bedo me kicgi ijang yat man.

Ot lega ma wiye ocudo malo, yadi tye ki inyime dang polo kono tye maleng, polo matar bene tye i ye.

Co angwen gitye ka telo obwor ki nam ma nen calo onongo guciko me mako rec pi tye ka twage matek gin gitye ka telo obwor eni me akela i wi tela.

Man, kombak me redio cik macon ma tye kicibo piny ka mo ma oreny kombak eni tye kala matar dok tolle ki woto ti woko.

Man cal kamo ma nyuto ceng matye ka poto, yadi tye magucung, yadi ne kipinge nen macol kwar kwar lakire moni kenyo.

Dano mo ma tye ka cweyo gin mo ma bedo calo agulu eno kono cal cing dano ma tye ka cweyo abino

Yea manyuto winyi matye ka tuk yeya tye i pi dang polo pi tye pe en tye ma olingo mot.

Lutino kwan gitye i ot kwan gitye ka winyo lok pa lapwony mukene guilo cing-gi malo calo gimito miyo lagam mukene gitye ka neno kamera

Di boma mo ma mutoka ti ki paking ki iteng yo odi tye ki itenge tung kuryo ryo weng idyere mac ma menyo dye kudi ti iye, pikipiki bene tye i gudi man.

Man, labolo ma otegi, labolo eni kono ti inyim ot bati, ot eni kono obedo ot ma girwado kom arwada ki daba, labolo mukene bene makumgi pe tye ka nen ento potgi tye ti ka nen, ti ki itenge.

Dangi gaji ma tung boco gitye ma guckke kacel gitye ma obedo kwakwa tartar. Gin kono gitye ma gucung kacel

Man ditim aro manyuto yadi mogo macego cego pinye kono yadi maboco pe eni nota got mo ma pol tye orungo kiwiye malo.

Gunya mo ma obedo olingo kene mot i dye bunga ka mubedo oboke oboke en kono tye ma kume colo nicuc kume weng col wa wange weng tye macol.

Dako mo ma tye ka wer i ot lega pa morokole oruko otok ma kwar mon mogo gumiyo wanggi woko.

Mon magitye ka bito muranga dako acel oruko bong makwar jo mukene tye gubedo kingeye gin bene gityeka bito en kwai cam mapat pat manyige eni.

Lagit it kidong mukene mamon ruko ki ngutgi en tye kingabo malo kitenge watye ka neno kom ma kiboyo komgi o matar ki ma blue.

Eni winyo ocok matye ka yubo ode tye ka bano ne o maber adada ical kany bedo calo oloko iye malo kun omako ode dok tye ka yubo ne maber.

Kamo ma obedo lum lum manen cal kic matye ka tuk ature bene tye i ye ature ne kono kala ne nen ma purple.

Cal manyuto ngat mo ma tye ka mo ma nen calo ki timo iye biacara, laco acel tye oruku cati ma yelo, bedo calo ti katimo gimo jo mukene ti gubedo piny, ngat acel ti ocung ki ingegi.

Man dyer roo kama odi tye iye mapol yadi pedwong twatwal godi eni kono kigero kimatangula makwar.

Laco mo matye ka pyeto kawa en tye ka tic ki odero pa ocodo dok bene en oruko cilipa.

Li eni obedo ka ki yiko iye kabaka, ot lum mo madit adada ma tye i lobo pa muganda dok wiye ocudo malo ki itenge yadi maboco ti iye.

Kabedo mo manen calo ki puru iye majan tye i bad cere mo, yadi tye bene ki itenge, odi mukene bene manok tye i cal man.

Dye towm madit bar tuko tye i ye kiteng bar tuko tye mutoka tye ka ngwec dano tye ka wot kityengi waneno bene odi gurofa tye madwong.

Kama kingabo i ye kwai jami me tekwaro atye ka neno bongo ma obedo calo kitamba mapol mapat pat makingabo i wi waya.

Kulu madit yeya tye laco mo tye obedo iye en tye ka mako rec dok pii tye

Man kam kicato i ye labolo cato wil me labolo tye ka wot anyim mukene tye kitweyone kityeka twoyone i ter pikipiki mukene pud tye kidurogi ping jomukene tye wil.

Ot lum mo makirwado kore arwada tye i caro kamo ma tye kene ki tenge ot dyel bene tye ma wiye kiwumo kilum.

Eni cal jugi ma tunggi tye ogom jugi eni tye jugi madongo ma mon macor wa ki lutino weng tye gucung kany.